Pɔgebɔ ane bibiiri la wa kõɔ ɔmmo zie a wa biŋ ba kɔŋ-ɔŋ talarɛɛ ka a pɔgebɔ mine a su kpare wogiri ka ba mine a su kpare nu-ŋmaara ka bibiiri meŋ a are a be poɔ kyɛ ka kɔŋ-ɔŋ lɔɔre meŋ gaa te are a lɔre eɛ a zu eɛ lɔzeɛ.

Dɔbɔ ane pɔgbɔ zaa kpɛlɛm la a laŋ taa kaa dɔbɔ mine a su kparrepeɛli kaa a dɔɔ kaŋ meŋ a su kparoŋ ka ba maale neŋsaala a kparoŋ niŋeŋ kaa dɔɔ kaŋa a eŋ nimikyaan onoŋ naŋ eŋaa nimikyaan na ka o derɛ bɔɔl a de korɔ a dɔɔ na ona kaa a naasaalaa a ba maale a neŋsaala eŋaa a o kparoŋ niŋeŋ na kyɛ ka gama meŋ a naŋ dɔgle tabol zu.

Dɔbɔ pie ne banuu la a be palamɛnte poɔ ka zɔɔre a iri ka ba a ŋmeɛrɛ taa, a zɔɔrɔ taa paa ta ka bamine bayi a meŋ a zeŋ dakogi poɔ a feesi ba kɔmpiitare, ba zeŋ kyaarɛɛ ba kɔmpiitare ta k'a banaŋ na zaa kpɛlɛŋ a su ba kpare tigerɛ, bamine sue kpare sɔgelɔ ka bamine meŋ a su kpare naŋ wuli ka a ba e kpare sɔgelɔ kyɛ ka ba zɔɔrɔ taa.

Sori la ka pɔgbɔ banaare a kyɛnɛ a gɛrɛ a gaa te tuori taa ka bata a mare bibiiri kyɛ ka kaŋ meŋ a mare a bie kyɛ naŋ tuo bɔtɔ ka bonyeni meŋ a tuo bɔtɔ kyɛ ka kaŋ a naŋ pɛɛl aŋburala kyɛ ka kaŋ mare a bie ane wagyɛ zeɛ.